Salɔ pam n laɣim n zaya. ka a dakanim gba zan zaya. salɔmaaʒila tihi gbuna ni kashebi ye liiga nima ka di nyɛ zaɣi nuɣuso ka zaɣi ban kom lee bɔŋɔ giligili, ka shebi mi kpa nin kpari ti.

Salo pam n tam palli nangban kpaŋa ka shɛba lɛbigi bi nyaanga biri ka pirin so gba bɛ bi tooni na n chana n niŋ ka o yari mi chana la bin lɛbigi bi nyaanga biri maa so yɛla liiga ʒee ka bɔbi bɔbi ʒee ka nyɛ paɣa ka lɔra nim tam palli maa zuɣu loori shɛli din bɛ tooni na maa nyɛla zaɣa piɛlli ka zaɣa dozim laasabu lee boogi giligi li.

Kɔm n dɔya ka tihi sa n sa di nyaansi ka zɔ karili ku za di nyaanga na ka nyɛ zaɣa dozim ka kuɣusi za n zaya ka nyɛ zaɣa ʒiɛhi ka di nyaanga na lee niŋ zaɣa tampilim mɔri mɔri bɛla di nyaanga ka mɔpila yiya gba zɛ n zɛ di nyaanga.

Salo pam n za palli nangban kpaŋa ka pirinsi mini linjima nim laɣim tam palli maa zuɣu linjima nim maa so pili la zipili ʒee ka gbubi malifa zaɣa sabinli ka piri namda sabinli salo maa pam yɛla niɛn piɛla ka jiranbiisa karili za bi nyaanga ka tihi gba sa n sa bi nyaanga.

Salo pam bɛ ashibiti ni ka shɛba do n do tiŋa ka shɛba zi n zi tiŋa ka shɛba mi pa n pa garo zuɣu ka shɛba ye liiga piɛlla n zɛ n zɛ bani pa gariti maa zuɣu ka shɛba mi ye liiga nuɣiso ashibiti maa puuni nyɛla zaɣi piɛlli ka di zuɣusaa gba nyɛ zaɣi piɛlli ka laati nima maa gba nyo zaɣi piɛlla piɛlla ka dukpuni maa yaɣi shɛli lɛɛ nyɛ zaɣi nuɣiso laasabu.

Pirinsi mini salo n zaya ka pirinsi maa yɛ niɛn sabila ka pili zipili sabila ka tihi sa n sa katinsi ha ka lɔra nim gba bɛ n bɛ bi nyaanga lɔra piɛla mini lɔra sabila ni loori nuɣusu nuɣusu laasabu salo maa shɛba zaŋ ninkpariti n ga n ga bi nyɔri ni ka yɛ liiga ka di ŋmani zaɣa nuɣusu laasabu ka shɛba gbubi fooni nim n bɛ kpaŋ n ŋmaari na.

Gbaŋ piɛlli tam palli zuɣu n gbubi baa n niŋdi ka o yɛn baami loogi palli maa bi yɛanga tihi sa n sami la jiranbesa gba kam zaya jiranbesa maa nyɛla zaɣi piɛlli laasabu ka lee pili chamsi sabinli baa maa di yɛn mŋani la ba lɔɣu paɣa maa mi gbubi la daɣu n ti pahi baa maa o nuu ni ka ye liiga ka di mŋani zaɣi zɛɛ laasabu ka kpa ninkpara.

salo shab n ʒɛ mopila yili gbuni ka niraba ahɛm ʒi tiŋa ka bi niraba ayi mii ʒi zuɣusaa ka di niʋ ka yuŋ laasabu la bi pam bi yɛ liiga nima ka niraba ashɛm lee yɛ liiga nima ka zaŋ binyɛra vuli bi nyingoya ka di nyɛ zaɣ sabila ni zaɣ dozim bi zaɣ ʒiɛ laasabu salo maa so ŋun ʒi sunsuuni gbubila bia o naba zuɣu

Gbampiɛla m-be daa ni ka shɛba zaya kɔhiri binyɛra ka zaŋ zipiliti yiliyili zuɣusaa ka bɛ zaŋ mɔri n-zaŋ niŋ zuɣusaa maa ka tihi sansa bɛ nyaaŋa gbampiɛla maa shɛba pilila zipiliti ka shɛba mi nyaɣi binyɛra baajinima laasabu.

Salo pam nchɛna ka bia bɛ bi yɛanga guura ka ye liiga piɛli gbunni ka ye liiga sabinli zuɣusaa ka piri namda piɛli ka pili zipiligu ka di nyɛ zaɣi nuɣiso salo maa shɛba yɛɣi yɛɣi la baaji nima ka so mi gba bɛ yɛadua maana vori baaji sabinli ka yɛɣi baaji sabinli.

Paɣa so n ziya mondi saɣim ka bihi ayi bɛ yɛanga lihiri na bia yino gba bɛ yɛanga ha ka ye liiga ka di nyɛ zaɣi nuɣiso laasabu biha maa so yiɛla o liiga n zaŋ pa o bɔɣu ka paɣa maa gba ye liiga ka di mŋani zaɣi nuɣiso laasabu ka o ziya mondi saɣim maa bi zila yili dundɔŋ ni.

Gbaŋ piɛlla n laɣindi yiri na matuuka yiɣirigu puuni ka shɛba mi pun yina ka shɛba mi na yiri na bi puuni yino yela liiga zaɣi sabinli ka zaŋ bini zaŋ pɔbi o yee ka so jinjam sabinli ka piri namda gba zaɣi sabinli matuuka yiɣirigu maa zuɣusaa nyɛla zaɣi piɛlli ka bini sabila lee sabi sabi paya ka di gbunni nyɛ zaɣi ʒɛɛ laasabu.

Salo pam n laɣim zaya ka shɛba tam zuɣusaa ka shɛba mi ʒɛ tingbani ka bi nina kpa bin tam zuɣusaa ka so za bi tooni n yari tiri ba ka teegi o nuhi salo maa pam yɛla niɛn piɛla ka shɛba yɛ niɛn sabila ka bi pili zipili ʒiɛhi ka pili zipili piɛla piɛla.

Salɔ pam n laɣim ka shebi tam jiranbisa zuɣu kashabi mi ʒɛ tiŋgbani na ka lɔranim gba ʒanʒɛnimaani. bɛ zala jinligbuni ka jinlimaa nyɛ zaɣidozima ka gabigabi kala shaŋa n pahi pahi. salɔmaa yela neeʒɛɛhi kapilizipil ʒɛhila kashebi ye liiga piɛla piɛla

Bia n-do tiŋa n-lihiri binyɛra binyɛra maa ŋmanila beebinima ka bɛ zaŋ beebinima maa n-giligili lora lora maa nyɛla zaɣ'maana bia maa maŋmaŋ nyɛla gbampiɛlli ka o zabiri kuli nyɛ zaɣ'sabinli o ni do shɛli polo maa tiŋgbani di yɛn ŋmanila zaɣ'piɛlli ka piɛɣu ʒe o nyaaŋa ha.

Niriba ata n bɛ ashibiti puuni ka yino kuriya ni o zaŋ bia suaŋ tiŋa bia maa ye la liiga piɛlli ka o maŋmaŋ gba ye liiga piɛlli ka yino mi ye liiga sabinli gbinni ka ye liiga piɛlli zuɣusaa ka yino ye liiga nuɣiso laasabu ka tima laasabu paya ka gba nyɛ zaɣi piɛlla piɛlla.

duu puuni ka duu maa nyɛ zaɣ piɛlli ka kamɛra pa teebuli zuɣu teebuli maa nyɛla zaɣ dozim laasabu ka kompiuta gba paya ni pipa nima ni foon duu maa puuni nyɛla zaɣ piɛlli ka buku nim lee tamtam binyɛra zuɣu